Nyati panye kawar biñuy oye patan panye bi njëkkee bi bu magla panye bi ci diggabi bu em la panye bi mujjee bi moy panye bu nooy panye yi pur karawla ak grefage.

Benne màndarga ñuñ ko def ci lampi pol bi ñu ngi def xibaar ak i-màndarga yi bari yu topp ci benn bu njëkkee ni ci kanam bi nga xamne mi ngi am werta mi ngi am honha ak nete.

lal buñ defar bem baax ñi defa sarvet deffa dara bu weex tal ak njëganaay yi weex tal ñaari lampa benn bu nekka mun ci wet bi mu am almoor ci ndey joor.

Pitax bu ñuul cook. Pitax bu m, gémé ñi pitax bi warta la tankaamiy tanka yu guddala, teh clor bi konxala. Pitax ba ngi taxaw ci kow xop, xop yi nga xamna mungi nekk ci kaw ndox, ci biir ndox bi mungi am ñax yiy sax ñax yu bari yi werta.

Plaase bu rey plaase bi nga xamna dipite yi ci biira dekki gambia foof lañuy ñoow am seen wax taan plaas bi ñuñ koy oye di national assembly plaas bi la waa dika bi di ñuow di wax taan li nga xamne mooy dem ci li yóbbu dekki gambiya bi kanam.

Mama kandeh taxaw wona pur nekka njiiti reww, njiiti rewi Gambia, mama kandeh mungi sol soli tubab, ni njui soloh pur wohneh neh njom mun nen njur yorbul rew kanam.

Jaaru noppa yi ñoom ñeneen lañ ñeneen yu refet yu em yi neexa sansee jaaru noppa yi ngamuna sol sow sa gramb ba bu refet àndak moo dem xew dem ci jumaaji be ci juli dem setti ca àndi jama yi fekkayangi sanse sanse bu riich.

Uppè kaay biñ defar biñ defar ci maanaam tubab yi nuñ koy defare ñu aj ko ci maraaj bi mu nekk ci biir kabinet bi waxtu tàngaay dina dimbale nit yi am ngelaw bu neex bu fay jogeh.

Weñ biñ sampa, ci suuf dawale ko ci miir bi mu ëgbe ci kaw, weñ bi dinañ koy sampee buñuy sampa neekk, mu nekk loo xamne dina jox nek bi taxawaay bu degër, ak luñ nga xamne mun nañ ko acc ci kowam wala ci loo xamne dafay am limay jàpp ci kaw, dina degër teddu daanu.

Ay mboka yu toog di nataalu ci biir toogaay bi am neeñ fa seen pappa am naeeñ fa seen xalay góori am naeeñ fa seen maam yi ak seen xaley jigéen yi ak ndàw ñi ñoom ñépp am nañu toog ci kanam am nañu taxaw ci ganaaw.

Pitah bii pitah bu rafet la, pitah bii couleuram yii barinen lol, amna nehteh, amna bleu, amna ohranghhe, amna njull, mungy takhaw cii banhass, pitah bii tamit gehmengh njam bii gudah na, pitah bii moi chaku.

Wehrdekaay, wehrdekaay bu maron, amna nehteh, wehrdeh kaay bi amna konte yi nga xamne barina lol, wehrdeh kaay bi njung koy oye tali counter, waw wehrdeh kaay bi nak mom daflay japaleh soy def wirrdah yii nga xamne yangi orr turi Yallah.

Naan bi nga xamne ñung ko defaree ci nji naan bi mu ngi tudda lemon gras naan bi loo xamne la baaxna ci yaram naan bi nekke na kompani boo xamne ñu ngi tudda tikis ñoo ko defar.

Jaaru nopp jaaru, jaaru nopp bu refet lool, jaaru nopp bi amna culor yu bari, am na werta, amna golde, amna violet, amna honxa, te amna weex.

Njuumtuwaayi toll bu auto biy dimbale pur njuri toll bi bari njumtuwaay biy dimbale wàññi liggéey toll bi njumtuwaay bi nga xamne outo bi nekkana loo xamne cheerna dina dimbale boroom toll yi pur seen njurbi baax.

Jigeen bu tokk ci biir defarekaay karaw karawam bi defaral nañ ko ko bem liis mu ngi took ci biir defare kaay karaw bi ñun ko tegal li nga xamna mëy uy tu pur karawam bi bun ko tilimal moom ci boppam mbu bàmb ci biir mu ngi nekk mbubobu xonku.

N'aari jigéen yi nuy wante ci fet bi nga xam ne kon taannañ ci ñaari jigéen yi ñu ngu leen solal li wone ne am nañ màndarga pr wone ne ñoomit liñ nekkee lu baax lax ñoom ñaar ñu ngi sol mbuba yi am kloor yu bari.

Palaas bi nga xamne dañuy dimbala nit yi ci seen wergu yaram ci li nga xamne njiwi joge afrika la palaas bi mu ngi nekka ca buru fut buru fut nak mu nga nekka ci gaana town.

Njemtuwaayi kanam bi nga xamne pur gene tilim bim fekk ci kanam bi la, kompani bi koy defar mungi tuda XPC, lii baaxna pur liisal kanam, baxna pur setal kanam, baxna pur noyal kanam.

Der yi weex ñu lendi wooye tubaab yi ame seen bagaas yi didugo ci ato bi auto bi nga xamne moolen di yóbbu dina leen yobbu ci biir dëkkabi ñu gis dëkkabi nu mel wala dina nekk auto bi nga xamne dina leen yobb fuñuy jëlee purnaaw purtuki.

Taati garabi guy bu rëy bu nekka ci biir àlla bi am yeneen guy yi ndaw yi ko wor àlla bi nak bari na guy àlla bi bari na xopp àlla bi neka na ci biir plaas bo xamna doofa gis ben neet.

Auto bu mag bi nekka ci ndeyjoor bi ci kaw taali bi auto bi mongi nekka culoor bu nete auto bi barina tanka te amna beneen auto bi nga xamne mun ci caamuñ bi auto boobu mingi tàal lampaam yi di jublu ci kaw yoon bi.

Poti weer weer bi ci biir amna lu neté lu faneeka pot bi ci boppa am kubeer bi netté la pot bi nag ci kubeer bi amna pax bu faneeka bi nga xamne liñ fa muna sooti liñ fa buga sooti.

Xalé yi nekk ci seen biir jàngeekaay ñoom ñepp ñu ngi kontaan dajaloo purnataalo xalé yi ñoom ñépp ñu ngi teklante seen loxo yi di wone màndarga biñ am am na ñi sol mbuba yu ros am ñi sol mbuba yu ble am ñi nga xam na ñu ngi sol seen mbubi jàngeekaay yi.

Njumtuwaay yi jëm ci kaasi plastik ak bowli plastik yi nekka ci biir plassi marse bi ñuy jaaye ay bagaas pur lekka bagass ci plastik nak yombana pul jàppale nit yi ci si ñuy am xew ak ci ci ñuy am fett.

Góor ak jigéen ci biir marsé bi. Am jigéen bu solmbuba bu bula tek bool ci kaw boppam bi di doxi soxlam. Am góor bu solmbuba bu horange di jublu di dem doxi soxlaam. Am pa bu solram bu ba am lum tée ci loqo bi di doxi soxlam.

Góor bu latu latu bi nga xam ne jigeen ñoo koy faral di def leta bi barina loo ci boppi góor góor bi watu na def li nga xamne wat bi pur refetal boppam la bu emoon ci wàt bi rekk dina doon gina refet.

Nyatti peeri dalla ak benn peeri charax ñung leen tekk ci kaw li nga xamne pur denye cha dalla la ñu ngi tekk benn ci kaw ñaar ci digga bi benn bi mu nekka carax benneen dalla bi ñu tekko ci ronn ci suuf.

Góor yu taxaw sol njumtiwaay nga xamne moo leen di aar njumtiwaay yi pur kuleen gis rak xaameeleen ñiy nekkneñ ñi nga xamne ñooy bokk ci ñuy dimbale dikka bi pur kaarangi dikka bi.

nit yu bari ñu jloo dajaloo sieefi buga wax ne ñoom dëkka bi numuy demee neexuleen ñu ngi ñoowu geene wone seen bopp pur wonene ci lu ñuy dox moy pur dëkka bi nekk ci jaama dëkka bi am kom-kom dëka bi am lilendi muna jàppale pur ñoomit ñu muna dem ci kanam

Plaas yi bunti liggéey yi ak njii nga xamne njungi nekk ci yon bi, ci mbedd bi di dokhi sehn sokhla yi, ak autor yi nga xamne njom tamit njungi def pur sehn kom kom, am nji nga xamne njungi sol mbuba yu weex, am jigéen bi nga xamne mingui ehnuu njaayam.

Kër bu refet, kër bi nga xamne defar nañ ko bambaax, kër bi nga xamne amna parenteer yu yattu, kër bi nga xam ne defar nañ fa njumti waayi nga xamne dina tere sàccakat yi purduga ci biir, kër bi rafet na silwisena kër bi yaatu na lool.

Waaju taxaw ci mbiri liggéeyam, sol njumtu waayam yi muy liggéeye, ameh njàngee kaay bi muy bindeh, taxaw di singh, waaji mingy kontaan, waaji lim solo njumti waayam yi set nengh, njumtu waayam yi am jaarna yoon.

Kërr bu rafet kërr bu es kërr bu ñyoo sampa defar korget bi bem baax korget bi nak nekkut korgetyi nga xamne dañ koy defare korgeti weñ korget bi mu ngi nekka bulo pintury mu ngi nekka bulo ak weex buntinik bi mu ngi nekka buntinik bu ñul paranteer yi tamit yartu nañg.

Ndoxi pompe buy mey waa koñ gi yépp. Ndoxi pompe bi ku ko defar dina am tiyaabo bu bari. Ndoxi pompe bi waa koñ gi ñu ngay taxaw di ci root root bi nga xamne buñ ko yoboo seen këri satal dina leen toogal.

Ñaari ganaar yiñ deñca, deñca len ci plaase bo xamna duñ fa muna ginna num yombee, ganaar bu ñuul ak ganaar bu maron, ganaar yi ñu ngey wóor pur ut luñ lekka, plaas buñ leen def nak tilim na, waay neegi ganaar moodee gina tilim daana ka plaas buñ leen def ni.

Jigeen bu taxaw sol njumtu waaye nga xamne moom lamuy fohee fox bi nak mooy fox yi bàl bal bi dañ koy tekg di ko riite ak seen tanka yi bal bi nga xam ne moom lañuy ame di ko riite ak seen tanka yi di nañ ciy fey xaalis bu bari waaye nak xaley góor i lañuy gëna fey ci xalay jigeen yi.

Plaasi nanekaay, nanekaay ndox bu sedd ak ndox bu tanga, plaasi naanekaay ndox bu sedd bi dan fay def sa kaas nga bos mu indil la ndox bu sedd, plaasi naanekaay ndox bu tànga bi dan fay def sa kaas bob tamit nga bos mu indil la lu tànga.

Jigéen yu tàkk seen digga nekk ci biir toll di liggéey jigéen yi ñooy jigéen yi nga xamne kenn waru la ni yapp jiggéen yi ñooy dem ci oliggéey toll bu rëy indi njur yu bari njuur yi nga xamne dinay ci jaay ci biir marsé y ba pare yóbbu seen biir kër yi purñoom ñu lekk.

njiiti réew bi ñu ooye aadama baro moy njiiti réew yi gamba moom limiy oote mooy jaama ak jem kanam ak mboolo moom bu gëna puñu sàrnil ko karta dipi waxtu bum fa nekke dipi ñaar j0n yi at ak 2aa fk1

Goor yu taxaw ñu amee knkarange weru gambe ya goor yu taxaw ni ñoom ñepp ñu ngi tee seen fatelyi te ñu ngi taxaw bu jupp ñu ngi taxaw për wonene liñ leen di wax ñu koy dégga.

Njumtuwaa yi makyas kur defar kanam, pur rëfet. Njumtuwaay yi mëy njumtuwaayyi nga xamne ñu lendi oye joo, benn bi ñuñ koy oye chennel. Njumtuwaayi nak nekkna njumtuwaay yi nga xamne yom buñ pur jënda. njumtuwaayyu baax njumtuwaayyi nga xamne am nañ maana.

Wolekaay ak soxekaay dugub, jigéen bi indit na paani dugub di ko sooti ci beneen paan, kuy wol mu ngi taxaw di set duggup bi di set tam jigéen bi limuy def, plaas bi mooy plaas bi nga xamne ku buga sox wala wol dugub di nga indi sa dugub foofu.

Kër bu yaatu kër bu rereeri kër bu am paranteer yu bari kër bi nga xamne penturin ko defare netela ak ñuul bunte yiñu def ci weex waye li ci opadole netela kër bi ci mbedda bi mu ngi amee tatti garab yu ndaw.

Ku jangah beh waacha, nju kor jokh drapeau, kukoi jokh drapeau mor neka njjiti rewi Gambia, njjiti rewi Gambia bu njui woyeh adama barrow, mungy jokh drapeau bii gigain bi nga hamneh njaangam wohneh naneh mokal nakor, njungy takhaw njom njaar dii naatalu.

Jigéen bu lëttu ci karawam yoka fuufu mess bu guda latti jigeen bi refet na lool waay munoon namo em ci lata yi teh du fa yokka mess mess bumu fa yokka nak nekkut loo xamne dagan na ci dinex Islam.

Plaas yi naanee kaay buñu faynaan mungu tudda kafe kaasa ngi tege am kafe ci biir am sukur bi ñun ko teg ci wet bi amna kuddu tamit pur yengaw sukur bi plaas bi refetna setna siiwluy sena.

Jigéen bu sol mbub ba bu ñuul, mbub ba bu ñuul bu yaraah. Mbub ba bu ñuul bi nga hamne muur na awra jigeen bi ci kaw ba ci suuf. Balam doon gina më na muur awra jigéen bi. Jigéen bi tek kaala ci kaw boppi bi, kaala bi nak dina doon muur dena biy feeñ.

jàng xabu sol mbubi ceet mbubi ceet bim sol nekk na mbuba bi wone loxoy mbuba bi buñ ko defoon mbuba bo xamn pias bi du nekkaloo xamn dinañ gis loxoy dina doon gina refet

Jàngeekayi dine lislam jàngee kaay bi nga xamne li dine Islam gom moo neka ci biiram ki ko binda nak mu ngi tuda Aya Tolla Kameni moy njiiti réwi Iran.

Nekk buñu sampa bu pare ngut nékk bi nekana nekk bu rëy nekk bi sampa bisu pare dina nekka plas bu baax nekk bi njumtuwaayiñ fay def li nga xamne moy indi lampa ci biir ker bi ak ndox ñu ko tekk ci weppi.

Njumtuwaay yi nga xamna den koy def ci karaw pur digëral karaw bi pur noyal ko pur def karaw bi mu liis njumtuwaayi nga xamne dafay dimbale karaw mu sax njumtuwaayi nga xamne dina dimbale karaw mu set njumtuwaayi nga xamne dina dimbale karaw mu xeeñ xet bu neex.

Saabu yi nga xamne dinañ ko muna , saabu yi nga xamne ñuñ ko defar ak li nga xamne amut dara loo xamne dafa yaaxa yaram, saabu yi mi ngi nekk saabu bu xonxa, saabu bu verte, saabu bu maron, ak saabu bu orange.

Jigéen boi dan doolem di ñaw jigéen bi mongi sol mbubu bu violet jigéen bi mongi tee pis bu verte am neté jigéen bi mongi sol caxa yu bari ci loxom bi.

Lekku yi ñuy jaay lekka yuy safal lu demeeni ci kaani paccal bi negar lekk bi nga xamne ñu ngi def ay lejum yi nga xamne mung ci biir pot ñu ngi def fufu noonu tamit li nga xamne mngi tuda mayenees lulu yépp li ñuy def si biir lekk la tur mu safal ko.

Plaas bi mooy plaas si Dada, plaas bi nga xamne pur refetal yaram la, plaas bi defar nañ ko bem rafet, be nga xam ne ku fa duga rekk yaarefetay ànda gena, plaas bi nekkna pur defar kawar, pur defar yaram, pur defar kanam.

Liskolañ, liskoloñ biñu oyee medina, liskoloñ bi muy liskoloñ yi nga xamne diñ ko mëna sooti ca kow lal, di ko oye lalaale liiskoloñ bi muy bi nga xamne di nga muna sangu nga def tuuti ci sa yaram, liskoloñ bi muy liskolañ bi nga xamne din ko mu na def sa kaw yëre.

Jigéen bu sol mbuba bu yiiw mbuba bu jot mbuba bu refet. Mbuba bi nga xamne muur na cër bi ci kaw besi suuf balam doon gana refet jigéen bi teggi gerefas bum sol tek ci kaala dina doon ngina refet dina don ngina yiiw.

Ñjii ñjii bu neka ci biir pot njii bi nak njii bu nga xamne nji neñ ko ci anam bu refet amna xonxa amna werta pot bum neka mongi nekka lu weex min ko teg fu set te njii bi baaxna lool.

Peeri daala bu bula, peeri daala bó xamne bum eseh woon rafet na lool fum né ni mu ngi tilim waroon nañ ko muna setal bem set . Ku ko moom dina ko muna njumtu waayoo genneh ko

Rajo bu maaget rajo bi ñyu oyee mi laniin rajo bi nun ko defee li nga xamne dëkloo kaay bi dëklokaay yi rëy lax rajo bi mooy rajo boo xamne boo ko taale dina la mëna jox li ngay dëklu mu leer ci ca noppa bi lool.

liggéeykat yi tool yi ak seen nakk yi ak liñuy njumtuwaaye pur liggéey toll bi ñu ñaari góor ñu ngi ci ganaaw nakk yi am benn góor buy won nak yi yoon yi tool bi toll bu yaatu la toll bi bala gaay di pare pur liggéey ko dina jëll yagga balañ koy pare

Duwe bot diiw bi nga xamne zell la so ko diwe ci bot bi bot bi du am guux bot bi dina nekka bot bu leer bot bi dina refet lool te bot bi du wonene magget nga.

Akara, akara bi nga xamne njebeh len ko defare ak sauce, akara nak da ngay jel sa njehbeh nga raxas ko bem set, nga xooj ko, sor ko xooje nga wol ko bam mokkah, nga def fa sa yi sew, li dem ci kaani ak lijon, den nga jel ko, nga toggu ko.

peeri daala bu ñuul peeri daala bu degeer lool peeri daala bu chenre peeri daala bi ki ko am dina la yóbb lu yagga moy peeri daala yi nga xamne bingo sol yi ati-ati ati at bala mo ràppaci ca lox

Takaayi baat, takaayi baat yi nga xamne lu baree bari dafay nekk oor, takaay yi nga xamne bu nekke oor dafay cheer, takaay yi nga xamne dinañ ko defar mu nidu oor, boobu tamit dañ koy jaay si marse bi, buñ koy jaay ci màrse bi dina yomba.

Seggekaay bu m seggekaay bi nga mëna def ci biir caas pur segga lu dem ci limoŋ pur fegal lu dem ci bisaab pur naan seggekaay bi nekkna loo xamne noppale nax dina la dimbale pur nga segga bagaas yi ndaw yi nga xamne soxluloo pur jëllu rëy.

Jànxa bu taxaw sol mbubi africain mbubi africain bu guda pesi suuf waaye mbubbi africain bi yii wuut wone na dinabi wone na loxoy lii nekkut la yiiw luñu wara di ñaw mën nañ koñaw ni nga xamne dina yaraax pepare loxoy dina jot.

Kërr buñ sampa bu parengut kerr bi raax nañ maraaj bi yépp tek nañ tamit korget kërr bi paranteer yi dugalanguñ ko kerr bi soxlana raax soxlana pintur soxlana purnu dugal paranteeryi ak bunta yi.

outo yi daw ci kow tali bi janta bi mingee soox oto yi benn ñaar ñeta ñenent ak outo bu ndaw bi nga xamne boobu waajim ngi tog ci kowam outo yi ñër yi nga xamne ñu ko dawal ñoom ñoo ko moom nekkut outo yi nga xamne dañ koy dawal purkom kom

Njii njii bu refet njii bi nga xamne am na nete ak xopp yi mu ngi nekk vert njii bi so gisee mu mel ni ku ko nji ji daf ko toppatoo.

Pitax bu ndaw bu taxaw ci banha ci dugub. Pitax bi mu ngi am cloor bu ñuul ak cloor bu weex, pitax bi mu ngi am gémiñ bu hongha ,tank pitax bi ñuul la, pitax bi liko wor i xopla xop yu werta.

Taabul bu gudda bu refetu taabul bi mooy taabul yi ngaxamna ñi se toog dina paase i juroomi nit taabul bi ñuñ ko defare ak clori hana bu maron ñu pintur ko lu ñjuul taabul bi aarena lool togi tamit ca kannañ.

Jangee kaay bi binda kurél nugis ko jangeekaay bi lisineka amna maana pur ko xamne ku koy jànga dina ci am ité jange kaay bi nga xamne jigéen moo took.

Pitax bu ndaw lool pitax bu naxaree jàppa ku ko te mngi tée ci tankay tanka yi ndaw la pitax bi am pitax bi géemi ñam bi em na ron pitax bi mu ngi weex ci kaw mu ngi xala ñuul.

Jigéen bu sol mbubi african, mbubi african bu gudda be ci suuf. Mbubi african boo xamne cheram yi yépp, dippi ci dinaam bi becci loxom yi yépp mingeh feeñ. Mbubi africain bi, dang na. Mën nañ ko ñaw mu gena yaraax. Mbubi africain bi, mënoo namoo am loxo yu gudu, muur cherbi ci dena bi.

Panye buñu ràbba ak cuberam panye bi rabba nañ ko rabba bu refet panye bi mungi am koloor bu ñuul mi ngi am bulo mingi am honha mi ngi am verta mi ngi am weex mi ngi am viyolee panye bi refet na lool.

Plaase jaayeekaay njumtuwaay yi liggéeykaay, taabul yi ak almoor yi, taabul bu yaatu bu ñuul ak toggoom yi, almoor bi taxaw ci ganaaw pur so ko yoboo sa liggéeykaay nga am almoor, am toggu, am taabul.

Ganaar yuñ laka yu nekk ci biir plaate lu pi ganaar yi lañ lii ba lañ ko doon laka mari ne neñ ko def ko musaf bepere tek ko ci giryaas bi lakka ko ci këriñ laki këriñ ñak moo daha laki gaas.

Jen buñ togga ak pomputeer, pomputeer bi dankoy ferej. Bo kor fereje bepare, nga tegsa diiw bem tàng, bu tànge nga def pomputer bi ci biir, bo ko togge bem waw nga seppi ko. Jen bi tamit dan koy dugal ci biir diiw bi nga toggao bu waowe nga seppi ko.

booli weñ ak cuberam, booli weñ bu eespul, booli weñ bi so toogee sa rui nga sotti ko ci, am sa sowe bi nga wohyal nga sooti ko ci, yow ak njabot bi ngen tok ngen lekk sehn rui.

Bindekaay pur ñuy jànga ak ñuy jàngale ak ñi nga xamne ñu ngi liggéey bindekaay bi amna clor yu bari clore blo mung fa clor ros mun fa clor netemung fa clor vert mun fa clor orange mung fa.

Njumtuwaayi liggeekaay ci biir plase bi nga xam na ñu nge jay njumtuwaay yi nga xamne yi taabul, ak yi toogu la, ak almoor, almoor bu maron, almoor bu ñuul, toggu yi nga xamne bo ci togge dangay ne ko di wengalu.

Marsé mbarina nit lool marse barina auto nit yi di dem doxali seen soxla yi ñi di ñoow pur njaay ñi di ñoow pur jënda auto yi tamit di ut kom kom di épp ñi nga xamne ñoo ñyow pur jënda di yobu ñi nga xamne tamit ñu ngee ñibi.

ñay bu ponkal bu ñuul bu nekk ci biir ndox bi ñay ñawna ponkal na lool amna beneen ñay bu ndàw bu nekk ci biir ndox bi moom ñay bu ponkal bi munga seet ñey bu ndaw bi

Diiw bi ngay diiw ca kanam bi nga bay ko mu toog ba ci kanam nga daal di ko xooli. Xoolit boobu digénna ci kanam bi dina ànda ak tilim yi nekkoon ci kanam bi .Boo ko xoole ba pare tilim yooyu génna nga daal di ko raxas dina liisal kanam, dina leeral kanam.

Mbaxana njumtuwaay bi nga xamne dina aar nit, ñi koy sol mooy ñiy liggéey ci linga xamne dañuy sampa nekk, buñ ko solee léppa li nga xamne warna dal ci seen boppa bi mu gaañ leen, du leen gaañ, lii dafleen di aar.

Néek bi ñuy sam pate pare ngut néek bi ñu fa def banty weñ yiy tée luy taga ci kaw nég bi néeg bi amna ci suuf amna digga amna ci kaw néeg bi liggéey bi ci def barina lool.

Jigéen bu sol mbubi afrikan bu bi african bu ñyuul loxoy gudaneñ waaye awra jigéen bi ci dinambi yépp nga feeñ mbuba bi warona mu gina muna rafet buñu na boon awra yi nga xamne muy feeñ mboo bi tamit waro namu gina muna yi raax mu gina rafet.

Jaaru noppa yi nga xamne nju lendi oryeh wis, moiy jaaru noppa yor xamne bokor soleh dor munah teda ak mom, bu suba joteh nga sol, bu gudae nga simi kor tehgeh ko bohrre, jaaru noppa yi ku buga fanaan ak mom, mun nala jam ci ca ganaw noppa bi.

kër bu rëy bi nga hamne indineeñ outo bi nga hamne mooy dimbale pur liggéey bi gaaw. kër bi nekkna kër bo hamne liggéey bi liggéey bu am solo la, ñung ci suba, ngoon, gudi ak becchek. mooy kër yi nga jamne buñ koy sampa duñ noppaleku bekker bi pare.

So ci eeli nak bi buñ koy togga dañ koy baxal lu yàgg buñ ko baxale ñu tuur ndox buñ njëkkey be buñ pare ñu defat beneen ndox def ci sen tamate def ci seen safal yi def ci seen kanne yi.

Jigéen büy daan dooleem def mecheem ñyaw ñoom ñyaari jigeen la am kichi kanam ak kichi ganaaw kichi kanam mu gee ñyaw piis bu bulo moom ci boppa mongi sol piis bu werta kicci ganaaw tamit mu ngi am piis bumutee bu orance.

Peeri daale mukaas mukaas ci góor mu kaaci góor yu bulo. bulo bu refet, peeri daala yi moy mukaas yi nga hamne ko koy sol mung ko sol pur dem juli ci beci tobaski wala juli bu ndaw.

jàngalekat ak xalé yi muy jangal ci biir jàngekaay bi xalé yi góor xalé yi jugéen tokk di ko deklu moom jangale kat bi mu ngir sol yiw mbuba bu dem ci kaw baci suuf mngi muur ciram yi